Yadda zaka shirya rana cikin minti biyar, shirya rana da kyau yana taimakawa wajen samun nasara rage cunkoso da inganta ayyukan yau da kullum, ga hanyoyin da zaka iya amfani da su don tsara ranar ka cikin minti biyar, minti ɗaya tsara manyan ayyuka fara da jerin ayyuka mafi muhimmanci da kake son kamalawa a yau, yi la’akari da ayyukan gaggawa da waɗanɗa basu da muhimmanci sosai, minti biyu kafa lokuta masu muhimmanci, kasance da tsari ta hanyar sanya taimako lokaci don kowane aiki, tabbatar da ka bar lokaci na hutawa da sabonta kuzari, minti uku amfani da kayan aiki, yi amfani takarda ko man hajoji kamar goggle calendar domin tsarawa ayyuka da jadawalin ka, sanya tunatarwa don kada ka manta da muhimman abubuwa, minti huɗu yi bita da daidaitawa, duba ko akwai ayyukan da kake bukatar canza lokaci ko fifiko cire abubuwan da basu da muhimmanci don rage yawan cinkoso, minti biyar faraway da tabbaci, karanta jerin ayyukan ka da kyau fara da ayyuka masu wahala ko muhimmanci domin samun ci gaba da wuri idan ka saba tsara rana cikin minti biyar zaka iya inganta ayyukan ka, rage damuwa da kara samun nasara a rayuwa.

Jama uhmm jama’a barkan mu da warhaka. Yadda rawa zata taimaka lafiyar hankali, rawa ba wai kawai nishaɗi bace, tana da matuƙar amfani ga lafiyar hankali. Idan muna rawa, jikin mu yana motsawa, zuciyar mu tana murmushi, kuma ƙwaƙwalar mu tan samun sauƙin damuwa, motsa jiki yana taimakawa wajen rage gajiya da damuwa lokacin da muke rawa jikin mu yana fitar da sinadarai da ake kira endofuse da ke ƙara jin daɗi da rage tashin hankali. Wannan yana taimakawa wajen kawar da damuwa, baƙin ciki da kuma damuwar rayuwa. Baya ga haka, rawa na haɗa mutane wuri ɗaya, lokacin da muke rawa tare da wasu, muna jin daɗin kasancewa tare muna dariya kuma muna ƙara kusanci da juna, hakan yana ƙara zumunci da jin daɗin rayuwa. Har’ila yau rawa tana inganta tunanin mu yayin da muke koyon sababbbin salon rawa muna amfani da ƙwaƙwalwa don tuna matakan rawa da kuma sarrafa motsin mu, wannan yana ƙarfafa tunani da ƙara basira. A ƙarshe rawa hanya ce ta bayyana kanka ba tare da kalmomi ba duk wata damuwa da kake ji zaka iya fitar da ita ta hanyar rawa ka bar jiyin ka ya bayyana yadda kake ji saboda haka ko da kuwa baka iya rawa sosai ba kada ka damu abu mafi muhimmanci shine ka motsa jiki ka ji daɗin kanka kuma ka bar damu kuma ka bar damuwa su tafi da rawa.

Barkar ku da warhaka. Yanda za mu koya da sauƙi a matsayin manya. Koyo ba yana tsayawa a lokacin yarinta ba, har a girma muna iya koyon sabbin abubuwa amma a matsayin ku na manya dole ne mu samu hanyoyi da za su sauƙaƙa mana koyo da sauri kuma cikin sauƙi. Da farko sai mun san dalilin da ya sa muke son koyon wani abu, idan muna da dalili mai ƙarfi hakan zai ƙara mana sha’awa da azama. Abu na gaba shine yin koyo cikin ƙanƙanen lokaci amma akai-akai maimakon mu ɗauki lokaci mai tsawo muna karatu ko koyon wani abu, zai fi dacewa mu ɗauki minti talatin zuwa awa ɗaya a kowace rana domin ƙwaƙwalwarmu tafi fahimta idan ana yin abu a hankali da kuma maimaitawa. Haka nan amfani da ainihin rayuwa wajen koyo yana taimakawa sosai. Idan muna koyon wani abu, ya kamata mu yi ƙoƙarin amfani da shi a rayuwar yau da kullum misali, idan muna koyon yaren waje sai muyi ƙoƙarin amfani da shi a hira. Baya ga haka yin anfani da fina-finai, littattafai da manhajoji na zamani zai taimaka mana wajen koyon sabbin abubuwa ba tare da gajiyawa ba. Idan muna da wata matsala wajen fahimta, tambaya ba laifi bane muna iya nema shawara daga masu ilimi ko neman abokan karatu da za mu ringa tattaunawa da su. A ƙarshe dole ne mu kasance da haƙuri, koyo yana buƙatar juriya da dagewa idan muka cigaba da ƙoƙari, babu abin da ba za mu iya koya ba.

Barkar ku da warhaka. Na gaji da biyan kuɗin wuta, ruwa da sauran su. A duk wata kuɗin shiga bai iso ba amma kuɗin biyan wuta, ruwa, haya da sauran su sun riga sun jira. Wani lokaci sai ka ji kamar duk aikin da kake yi baka gani a ƙasa saboda biyan waɗannan kuɗaɗe, kamar dai ka yi aiki ne kawai don ka mayar da kuɗin da ka samu. Wata rana ka siya abinci, gobe kuwa kuɗin wuta ya ƙare, ko da kaga kana samun kuɗi har yanzu kana ji kamar babu wani cigaba, amma me za a yi, ai ba za mu daina biyan waɗannan kuɗaɗe ba don haka abu mafi kyau shine mu samu hanyar da zata sa hakan ya fi sauƙi. Wani lokaci rage wasu kashe-kashe marasa muhimmanci zai taimaka misali, maimakon sayan abubuwan da ba lallai ba sai mu fi mayar da hankali kan abubuwan da suka fi muhimmanci. Baya ga haka samun ƙarin hanyoyin kuɗin shiga na iya rage wannan nauyi. Idan kana da wata fasaha zaka iya amfani da ita don samun ƙarin kuɗi ko kuma idan akwai wata dama ta rage yawan kuɗi da kake kashewa ya kamata ya kamata a bincike haka. A ƙarshe, ba kai kaɗai kake jin wannan hakan ba, wannan abun ba da yawa sun san wahalar biyan kuɗaɗe amma dai mu cigaba da ƙoƙari mu nemi hanyoyin da za su rage mana nauyi kuma mu yi haƙuri wata rana sai mu duba baya mu yi dariya kan irin wannan wahala.

Jama’a barkanku da warhaka. Kasuwan Ibadan cibiyan ciniki da tattalin arziƙi. Ibadan ɗaya daga cikin manyan biranen Najeriya na da kasuwanni da dama masu ɗimbin tarihi da mahimmanci. Kasuwannin birnin sun haɗa da dugbe, bodija, oja oba, oja’ba da gbagi, waɗanda suka shahara wajen hada-hadar kasuwancin tun zamanin da. A kasuwar Ibadan za ka samu komai daga ayan abinci kamar su; gero, shinkafa da wake, zuwa tufafi, kayan ɗaki da na’urorin lantarki. Bodija na ɗaya daga cikin manyan kasuwanin kayan abinci a yankin, inda ‘yan kasuwa daga sassa daban-daban ke zuwa domin siye da sayarwa. Dugbe kuwa cibiyar kasuwancin zamani ne, inda ake samun manyan kantuna da ofisoshi. Kasuwannin Ibadan sun shahara da farashi mai sauƙi musamman idan mutum na da ƙwarewa wajen ciniki, ana iya samun kayyayaki masu inganci a farashi mai rahusa idan an iya tattaunawa da ‘yan kasuwa. Baya ga haka, kasuwannin Ibadan na da matuƙar tasiri ga tattalin arziƙir yankin, domin suna samar da aiki ga dubban mutane, daga ‘yan kasuwa, zuwa masu tura baro da direbobin hanya. Duk da haka kamar kowace kasuwa akwai matsaloli kamar cunkoso, tsaftar muhalli da hauhawar farashi kaya a wasu lokuta. Amma duk da hakan kasuwannin Ibadan suna nan daram a matsayin cibiyar kasuwanci dake haɗe mutane daga sassa daban-daban. Idan kana buƙatar kasuwa mai kayayyaki iri-iri da farashi mai sauƙi to babu shakka kasuwar Ibadan wuri ne da ya dace a ziyarta.

Ƙarfin kyauta da sadaka, a rayuwa ba wai abin da muke tarawa ne ke ƙara mana daraja ba amma abin da muke bayarwa. Kyauta da sadaka na da matuƙar tasiri ba kawai ga wanda aka baiwa wa ba, har da wanda ya bayar. Lokacin da muke bayar da abu ko da kuwa ƙara min ne muna sa wani ya ji daɗi. Idan ka ba wani abinci a lokacin yunwa ko ka taimakawa mara hali ko da da kalmomi masu kwantar da hankali ne hakan yana iya sauya masa rana ko ma rayuwarsa gaba ɗaya. Baya ga haka, kyauta na sa zuciya ta ji daɗi duk wanda ya taɓa taimakonka da gaske zai fahimci cewa jindaɗin hakan ya fi na samun abu daga wani. Kyauta tana kawo albarka, tana ƙara danƙon zumunci, tana sa zuciya ta huta kuma tana kusantar da mu ga Ubangiji. Kuma bai zama dole sai kana da yawa kafin ka bayar ba, ko da abu kaɗan ne idan aka bayar da zuciya ɗaya yana da matuƙar daraja, wasu suna da kuɗi da za su bayar, wasu suna da lokaci da za su taimaka da shi, wasu kuma suna da hikima da za su koya wa wani, duk abin da kake da shi za ka iya amfani da shi wajen kyauta. A ƙarshe, kyauta ba wai tana rage mana, tana rage man aba, a’a tana ƙara mana, idan muna bayar da zuciya ɗaya, Ubangiji yana mayar da mana da fiye da haka, kuma duk duniya mutanen da suka fi farin ciki su ne waɗanda suka fahimci darajan bayarwa.

Katsalandan kan shaye-shaye, yadda za a taimaka. Shan giya mai ƙarfi da amfani da miyagun ƙwayoyi wata hanya ce da wasu ke bi don gujewa damuwa ko jin daɗi na wucin gadi, amma a gaskiya hakan yana jawo matsaloli dayawa ga lafiya, tunani, dagantaka da rayuwa gaba ɗaya. Mutum dake cikin wannan hali yawanci ba ya gane cewa yana da matsalan, shiyasa dangi da abokai da al’umma ke da muhimmiyar rawa wajen kawo sauyi. Idan aka lura da mutum yana yawan shaye-shaye fiye da ƙima yana rasa aikinsa, yana samun matsala da iyali ko yana cutar da kansa to yana buƙatar taimako. Abu na farko shi ne yin magana da shi cikin tausasawa, a guji zargi ko cin mutunci domin hakan na iya hana shi sauraro, sai a nuna masa cewa ana son taimaka masa, kuma a nemi hanyar da za ta sa ya fahimci cewa yana da matsala. Idan yana da niyyar daina akwai hanyoyin da za a bi, ana iya kai shi asibiti don samu kulawa ta likita, ko kuma a same shi da ƙungiyoyi dake taimaka, taimakon masu son barin shaye-shaye. Muhimmancin a tabbatar yana samun goyon bayan iyali da abokai, domin hakan na taimakawa sosai. A ƙarshe shaye-shaye ba mafita bane kuma yana iya hallaka mutum idan ba a ɗauki mataki ba, idan muka ga wani acikin wannan matsala bai kamata mu zuba ido ba, mu yi ƙoƙarin taimaka taimakonsa kafin ta ƙara tso, kafin ta ƙara tsananta.

Assala assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Bambanci tsakanin mallaka tare da haƙƙin rayuwa da mallaka tare da rabo daban-daban. Idan mutane biyu ko fiye su ko fiye suka mallaki fili ko gida tare, akwai hanyoyi biyu; mallaka tare da haƙƙin rayuwa da mallaka tare da rabo daban-daban. Mallaka tare da haƙƙin rayuwa yana nufin duk masu fili suna da kaso ɗaya, kuma idan ɗaya ya rasu rabonsa yana wuce wa ga sauran masu fili ba tare da bin wasiyya ba. Wannan yana nufin fili ba zai fita daga hannun masu shi ba har sai mutum na ƙarshe ya mutu, ba za a iya siyar da rabo a irin wannan mallaka ba tare da amincewar sauran ba. Mallaka tare da rab, mallaka tare da rabo daban-daban, yana nufin kowane mutum yana da nasa rabon fili, idan mutum ya rasu, rabonsa ba zai tafi ga sauran masu fili ba, sai dai iyalansa ko wanda ya tsara a wasiyyarsa. Haka kuma mutum na iya sayar da rabonsa ba tare da buƙatar amincewar wasu ba. Wanne ya fi dace wa idan ana so fili ya cigaba da kasancewa ga masu mallaka, idan ɗaya ya rasu, to mallaka tare da haƙƙin rayuwa ya fi. Amma idan ana so ko wanne ya mallaki nasa rabon yadda yake so, to mallaka tare da rabo daban-daban ya fi dacewa.

Rashin kuɗi alama ce, rashin kuɗi ba matsala ba ce kai tsaye sai dai alama ce ta wata babbar matsala idan mutum yana fama da rashin kuɗi yana iya nufin akwai matsalar rashin tsari, ilimi, dabaru, ko hanyoyin samun kudin shiga mutane da yawa suna ganin kuɗi a matsayin abun da ke faruwa ne kawai da sa’a amma a gaskiya kuɗi yana zuwa ne ga masu ilimi, dabaru da kokari idan mutum yana yawan fuskantar matsalar kuɗi yana da kyau ya tambayi kansa wasu tambayoyi shin yana da kyakyawan tsari shin yana kashe kuɗi yadda ya kamata, shin yana da hanyoyin kuɗin shiga masu ɗaurewa sau da yawa rashin kuɗi yana faruwa ne sakamakon rashin shirye-shirye yawan dogaro da albashi guda ɗaya ko rashin iya sarafa abin da ake samu idan mutum yana raruwa ba tare da tsari ba ko yana kashe fiye da abun da yake samu zai cigaba da fuskantar matsalar kuɗi, don haka idan mutum yana fama da matsalar tattalin arziki dole ne ya mayar da hankali tushen matsalar ba wai kawai kokarin samun kuɗi na gaggawa ba dole ne ya koyi yadda ake tsara kuɗin shiga yadda ake kara bunkasa kasuwanci da yadda ake saka jari mai amfani idan ba a magance tushen matsalar ba ko da mutum ya samu kuɗi da yawa zai iya rasa su cikin dan kankanin lokaci, rashin kuɗi alama ce ta bukatar canji canjin tunani, canjin ɗabi’a, da canjin yadda aka sarafa albarkatun wannan yana nufin cewa maimakon ya mayar da hankali kan matsalar kuɗi kawai yafi dacewa ya duba hanyoyin da zasu tabbatar da samun ci gaba mai ɗorewa.

Jama’a muje kasuwa, kasuwa ne wuri ne mai cike da kowane irin kayan abinci kayan miya, kayan lambu, kayan sha, kayan bukatu nay au da kullum, yayin da zamu shiga kasuwa dole ne muyi shiri mai muke bukata, mai yak are a gida shin muna da kuɗi isassu ko sai mun tsara kasafin kuɗi, yayin da muke tafiya kasuwa zamu ga ‘yan kasuwa na ta kiran kostomomi wasu suna ciniki wasu suna duba farashi don su zaɓi mafi sauki, masu siyar da kayan miya zasu ce kuzo ku saya attarugu da tattasai masu kyau, masu siyar da kayan marmari zasu ce lemun tsami mai kyau kuzo ku siya gwangwani biyu ko rangwame anan kasuwan abu ɗaya ne nada farashi abu ɗaya na da farashi daban-daban kuma ya danganta da inda ka siya da iya cinikin ka wasu mutane suna shirin siyayyan wata guda gaba ɗaya wasu sukan yi abun da zai ishesu na kwana biyu ko uku idan kana son siyayya mai amfani yana da kyau ka rubuta jerin abubuwan da kake bukata domin ka guji siyan abubuwa da ba dole ba, haka kuma idan kana son adana kuɗi yana da kyau ka kwatanta farashin kaya a wurare daban-daban domin samun ragi, kasuwa ba wai kawai wurin siyayya ba ce wuri ne da ake cuɗanya da mutane ana jin kiɗa daga masu talla ana jin kamshin kayan miya da kayan yaji, kuma ana jin daɗin hairar masu kasuwanci, wani lokaci kasuwa na iya kasancewa cike da hayaniya da cunkoson jama’a amma hakan ba yana hana mutane morewa.

Rayuwa kyakyawa ce rayuwa kyauta ce daga Allah cike da albarka da dama duk da kalubale duk da kalubale da wahalwalu, akwai kyawawan abubuwa da suka sa rayuwa ta zama abun jin daɗi, idan muka kalli rana tana fitowa da safe, iska tana busawa, tsuntsaye suna waƙa da murmushin da muke samu daga waɗanɗa muke so, zamu fahimci cewa rayuwa tana da kyau, ba ko yaushe rayuwa ke tafiya daidai da yadda muke so ba wani lokaci zamu fahimci matsaloli damuwa da kalubale amma wannan ba yana nufin cewa rayuwa bata da kyau ba, ko wani dare yana da safe kuma kowani rani yana da damuna, idan muka koyi godiya da karfin hali zamu ga cewa rayuwa tana da kyau koda a cikin wahala, rayuwa tana samun kayatarwa idan muna ma burin da muke son cimma, idan muna da fata da bege muna da dalilin tashi da safe muje aiki da fatan gobe zata fi yau kyau, mutane da yawa suna ganin rayuwa bata da daraja saboda sun daina yin mafarki ko kokarin cimma burinsu amma idan mutum yana da manufa yana kokarin inganta rayuwarsa da ta wasu to rayuwa tana samun cikakkiyar ma’ana, abun da ke sa rayuwa tafi kyau shi ne soyayya tausayi da jin ɗaɗin abubuwa kanana lokacin da muka taimaki wasu muka yi dariya tare da abokai muka ciyar da lokaci tare da iyali muna kara jin ɗaɗin rayuwa idan muka dena duba abun da bamu da shi muka fara godewa Allah kan abun da muke da shi zamu ga cewa muna da abubuwa da yawa da zasu samu farin ciki, rayuwa tana da kyau idan muka zaɓi mu zauna da kyakyawan tunani mu guji tsaki da hatsada mu koyi yin godiya da kuma jin ɗaɗin kowane lokaci don haka kada mu cika damuwa da abubuwan da suka gabata ko abun da bamu da iko da su a maimakon haka mu zauna da ɓege da fatan alheri domin rayuwa tana da kyau kuma itace kyautar da muka samu.

Rayuwa gajera ce, rayuwa gajera ce kamar iskar dake wucewa kamar ranar da take fitowa da safe ta faɗi da yamma babu wanda ya san tsawon da zai rayu a duniya amma abu mafi muhimmanci shi ne yadda muke amfani da lokacin da muke da shi, mutane da yawa suna ɓata lokaci da tunanin da suka wuce ko damuwa da abun da bai faru ba wasu suna cika zuciyar su da kiyayya hasada da bakin ciki amma a karshe basu ci moriyar rayuwar su ba, idan muka fahimci cewa rayuwa bata da tsawo zamu koyi yin godiya kyautata wa mutane da yin abubuwan dake da ma’ana a gare mu rayuwa tana iya karewa a ko wani lokaci don haka kada mu ɓata lokutan mu da damuwan da basu da muhimmanci mu ciyar da lokaci tare da iyalan mu mu koyi sabbin abubuwa muyi abota da mutane masu kyau mu taimaki wanda ke bukata kuma more rayuwa cikin aminci da farin ciki, idan muka rayu da tunanin cewa rayuwa gajera ce zamu zama masu jajircewa yin kokari da gujewa ɓata lokaci muyi amfani da kowane lokaci don kyautatawa kanmu da kuma barin kyakyawan tarihi a duniya domin a karshe ba tsawon rayuwa ne ke da muhimmanci ba amma yadda muka yi amfani da ita.

Rayuwa da abokan zama tsamani na gaskiya, a yayin da muke shirin zama tare da abokan zama yawanci muna da kyakyawan tsamani muna tunanin cewa rayuwa tare da su zata kasance kamar fina-finai cike da dariya zumunci da taimakon juna, muna tsamanin zamu raba ayyukan gida da adalci mu kasance da tsafta kuma mu samu natsuwa da jituwa a ranmu muna ga zamu zamo kamar ‘yan uwa, mu rika tattaunawa da dare, yin girki tare kuma mu kula da juna kamar dangi gaskiya kuwa rayuwa da abokan zama na iya kasancewa da kalubale fiye da yadda ake tsanmani, wani lokaci zaka iya samun abokin zama da baya tsafta yana barin tarkace ko shara a ko’ina wani kuma na iya yin hayaniya da dare yana hanaka bacci ko aiki, wasu suna iya kawo baki ba tare da sanarwa ba ko kuma basu biyan kudin haya da wuri duk da haka ba duka abokan zama ke da matsala ba wasu abokan zaman na iya kasance masu fahimta da mutunta juna, idan an samu kyakyawan fahimta da tsari rayuwa tare da sun a iya zama mai daɗi da amfani don haka kafin ka shiga rayuwa da abokan zama yana da kyau ayi shiri a kafa dokoki tun da farko, a kasance masu hakuri da juna, a karshe rayuwa da abokan zama na iya zama abun dariya cike da darrusa da gwarewa ko kuma na iya zama wahala idan ba’a samu daidaito ba, abun dake da muhimmanci shi ne mu koyi yadda zamu jure ma juna, mu tattauna matsalolin mu kuma mu more lokacin da muke tare.

Tsarin bacci na, duk wanda ke son samun isasshen bacci mai kyau yana da muhimmanci abi tsarin kwanciyar dare mai tsafta da natsuwa, ga yadda nake gudanar da nawa tsaftace jiki kafin na kwanta na kan fara da wanka ko kuma wanke fuska da hannu wannan na taimakawa wajen jin sanyi da annashuwa haka nan nakan goge hakora don kiyaye lafiyar baki, yain addua, bayan tsaftace jiki nakan ɗauki lokaci inyi addua yin addua kafin bacci yana kawo tsauwa da kwanciyar hankali kuma yana sa zuciya ta huta cikin lumana, rage hasken ɗaki nakan rage hasken ɗakin wuta ko in kunna fitilla mai laushi wannan na taimakawa jiki fahimtar cewa lokaci yayi na bacci kuma yana rage damuwa gujewa amfani da wayan hannu, yin amfani da waya kafin bacci yana iya hana mutum samun bacci mai kyau don haka ina kokarin rage amfani da waya da daddare ko in karanta wani littafi maimakon haka, shirya gado, nakan tabbatar da cewa gadona yana da tsari zanin gado mai tsafta da matashi mai laushi wannan yana taimakawa wajen samun kwanciyar hankali da saukin bacci, kwanciya da natsuwa bayan duk waɗannan shirye-shirye nakan kwanta a hankali in rufe idanuna sannan in maida hankali kan nunfashi na har sai nayi bacci, wannan tsari na bacci yana taimakawa wajen samun bacci mai kyau da cikakken wutawa, idan mutum yabi tsarin kwanciyar dare mai kyau zai iya farkawa da sabuwar kuzari da shiri don fara sabuwar rana.

Tsarin yin mata mai ɗadi da natsuwa, bayan rana mai aiki da gajiya ina da wata hanya na musamman da nake bi domin na samu hutu da natsuwa da daddare, ga yadda nake gudanar da yin mata na farko tsaftace jiki da shiga tufafi masu ɗaɗi, da zararna dawo gida nakan wanke fuskata ko inyi wanka domin in samu sabuwar kuzari bayan haka ina sanya tufafi masu laushi da ɗaɗi domin inji natsuwa, na biyu shan wani abu mai dumi a wasu lokutan ina shan shayi, koko, ko madara domin su sani cikin kwanciyar hankali haka nan wannan na taimakawa wajen rage gajiya da shakatawa, na uku rage hayaniya da hasken wuta, nakan rage hayaniya a ɗaki ta hanyar kasha sautin talabijin ko rage hasken wuta, idan ina son jin kiɗa sai in sauraro waƙoƙi masu sanyi da laushi, na huɗu yin addua da karanta abu ina ɗaukan lokaci inyi addua domin in godewa Allah da neman kariya, bayan haka ina iya karanta wani littafi ko labara mai ɗaɗi, na biyar shan iskar waje ko yin tafiya kaɗan idan lokaci ya bani dama nakan fita waje na sha iska ko inyi tafiya kaɗan domin in motsa jiki wannan na taimakawa wajen samun natsuwa, na shida shirya gado da kwanciya, da daddare ina tabbatar da cewa gado na yana da tsafta kuma matashi yana da laushi sannan in kwanta a hankali in lumshe ido in mai da hankali kan nunfashi na har sai bacci ya ɗauke ni wannan tsari na yamma yana taimakawa wajen samun hutu dare mai kyau da kuma rage damuwa, idan mutum yabi tsarin shakatawa da dare zai iya farka da cikakken kuzari don fara sabuwan rana cikin walwala.

Bayani kan bukatu da bukatuwan rai, a rayuwa akwai abubuwa da muke bukata domin rayuwan mu ta kasance lafiya, sannan akwai abubuwa da muke so domin jin ɗaɗin rayuwa a takaice akwai banbanci tsakanin bukatu da bukatuwar rai, mene ne bukatu? Bukatu sune abubuwan da dole sai mutum ya samu domin ya rayu lafiya da kwanciyar hankali idan babu su rayuwan mutum zata kasance cin matsala, misalam bukatun sun haɗa da abinci, jikin mu na bukatar abinci mai kyau domin ya samu kuzari, ruwa, mutum ba zai iya rayuwa ba tare da ruwa ba domin yana taimakawa jiki, muhalli, duk mutum na bukatar wuri da zai rayu a ciki don kariya daga yanayi, tufafi na kare jiki daga sanyi hunturu da zafin rana, lafiya da kula da jiki mutum na bukatar lafiya domin ya rayu cikin natsuwa, ilimi da aikin yi ilimi yana ba mutum damar samun aikin yi domin ya kula da rayuwan sa, mene ne bukatuwar rai? Bukatuwar rai sune abubuwan da muke so domin jin ɗaɗi amma ba dole ne mu same su don rayuwa idan bamu same su ba, ba lallai ne mu wahala sosai ba, misalan bukatuwan rai sun haɗa mota mai kyau, wayar hannu mai tsada, zama shakatawa a wuraren alfawa, kayayyakin alatu, banbancin tsakanin bukatu da bukatuwar rai, bukatu sune abubuwan nan baza mu iya rayuwa ba tare dasu ba, bukatuwar rai sune abubuwan da muke so amma idan babu su rayuwa zata cigaba, a rayuwa yana da muhimmanci mu san banbanci tsakanin abubuwan da muke bukata da abubuwan da muke so, wannan zai taimaka mana wajen sarafa kuɗaɗen mu da kuma mayar da hankali kan abubuwa da suka fi muhimmanci domin samun rayuwa mai kyau da yake da tsari.

Yajin aiki na kungiyar kwadugo ta Nijeriya kan yajin aiki, a cikin watanin baya-bayan nan kungiyar kwadugo ta Nijeriya NLC ta jagoranci yajin aiki a jahohi da dama saboda gazawan gwamnatocin wajen biyan sabon mafi karancin albashi na near dubu saba’in ga ma’aikata, a watan yuli shekara dubu biyu da ashirin da huɗu bayan dogon tattauna gwamnati da manyan kungiyar kwadugo sun amince da Karin mafi karanshin albashi ya zuwa naira dubu samain a wata, duk da wannan yarjejeniya wasu gwamnatocin jahohi basu fara aiwatar da sabon tsarin ba wanda ya haifar da yajin aiki daga ma’aikata domin tilasta biyan sabon albashi, a ranar ashirin da uku ga watan yuli shakara dubu biyu da ashirin da huɗu majalisar dokoki ta Nijeriya ta amince da kudirin Karin mafi karancin albashi zuwa naira dubu saba’in a wata wanda ya kawo karshen takadama tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadugo sai dai har zuwa yanzu wasu jahohi basu fara biyan sabon albashi ba wanda yasa ma’aikata ke cigaba da neman hakinsu ta hanyar yajin aiki da sauran hanyoyi na nuna rashin gamsuwa.

Abincin titi da dare a Nijeriya, a Nijeriya tituna da kasuwanni suna cika da hayaniya musamman da daddare inda ake siyar da na’ukan abinci masu ɗaɗi da sauki, ga wasu daga cikin shahararrun abinci na titi da ake samu a yawancin garuruwa da jahohi a Nijeriya da daddare, suya, suya naman sa ne ko na kaza da aka sa kayan kamshi irin su yaji, gishiri da magi sannan aka sa akan sanda aka gasa shi akan wuta ana samun sa a kasa a kusan dukan sassan Nijeriya musamman a wuraran taruwan jama’a, kosai, kosai ana yinsa ne da wake da aka nika aka sa kayan kamshi kamar albasa da yaji sannan aka soya shi, yana da daɗi idan aka ci shi da kunu kuma ana samunsa musamman da safe da daddare, Fanke, Fanke kayan ciye-ciye ne da aka yi da fulawa yest da sugari sannan ana soya shi har yayi laushi da zaki, ana samunsa a kusan dukan burane da garuruwa, Waina, waina abinci ne na arewa da ake yi da shinkafa da aka nuka sannan aka soya a cikin karamin tulu a cikin karamin tulu yana da ɗaɗi idan an ci shi da miya ko madara, Boli, boli ayaba ce da aka gasa a kan wuta kuma ana cinta da gyaɗa ko miya mai ɗanɗano ana samunsa a yawanci wuraren kasuwanci da tituna a Nijeriya.

Takaitacen bayani kan ilmantarwa ba a cikin tsarin boko ba, ilmantarwa ba a cikin tsarin boko ba hanya ce ta koyan ilimi a waje da ajujuwan makaranta, wannan nau’in ilmantarwa yana faruwa ne a cikin yanayi da ban a makaranta ba amma har yanzu yana da matukar muhimmanci wajen haɓaka ilimi da gwarewa, sifofin ilmantarwa ba a cikin tsarin boko ba, na farko ba lallai ya bi tsari na gargajiya ba, ba kamar ilimin boko ba yana da sassauci kuma ana iya koyarsa a kowani irin muhali, ana iya samunsa a kowane lokaci ba sai mutum ya zauna a aji na makaranta ba ana iya koyansa a tarukan horo cikin sana’a ko ma ta hanyar mu’amala da mutane yana da amfani ga rayuwar yau da kullum mutane na amfani da nau’in ilmantarwa wajen inganta rayuwar su kamar koyar sana’a fasaha da dabarun rayuwa, misalai koyar sana’o’I kamar ɗinki, kyaran gashi, noma da sanar hannu koyar harsuna ta hanyar hurɗa da mutane, koyar yadda ake sarafa computer ta hanyar course na horo, koyo daga kwarar ro ta hanyar kasuwanci ko sana’a tarukan tattaunawa da ake gudanarwa al’umma, wannan ilimi yana da matukar muhimmanci saboda yana bada dama ga kowa ba tare da tilastawa mutum shiga tsayayyan tsari kamar makarantu ba hakan yana taimakawa wajen bunkasar gwarewa da fasahar da zasu iya anfanar mutum a rayuwa.

Makarantun furamari dana yara kanana dake amfani da tsarin karatu na Burtania da Canadar a Nijeriya, a Nijeriya akwai wasu makarantu da suke amfani da tsarin karatu na kasashen waje musamman na Burtania da Canadar, wannan yana nufin cewa yadda ake koyar da yara a cikin waɗannan makarantu yayi daidai da yadda ake koyarwa a waɗancan kasashe, me yasa wasu iyaye ke zaɓan irin waɗannan makarantu yana bada ingantacen ilimi mai zurfi wanda ke koyar da tunani da warware matsaloli yana koyar da yara harsuna da kwarewar sadarwa ba wai har da ciwuwa kawai ba, yana ba yara damar ci gaba da karatu a kasashen waje cikin sauki ba tare da fuskantar matsaloli ba, wasu makarantu suna yara damar yin jarabawan da ake amfani da ita a kasashen waje, waɗanda makarantu ne ke amfani da wannan tsari a Nijeriya, akwai makarantu da dama dake amfani da tsarin karatu na Burtania da Canadar a Nijeriya musamman a manyan burane kamar Abuja da Legos wasu daga cikin su sun haɗa da Canadiate Gata High school, Graceforth international school, Prince sprince school, Longs Academy, shin wannan tsarin karatu yafi na Nijeriya ba wai yana nufin cewa tsarin karatun Nijeriya bashi da kyau ba, amma tsarin Burtania da Canadar yana bada wasu Karin fa’idoji musamman ga iyaye dake son yaronsu su samu damar cigaba da karatu a kasashen waje.

Bikin aurenmu na hukuma rana ta musamman, akwai ranaku a rayuwa da baza su taɓa shuɗewa ba waɗanɗa zasu kasance a cikin zuciyarmu har abada, bikin auranmu na hukuma yana ɗaya daga cikin waɗannan ranaku rana da zata kasance cike da farin ciki soyayya da alfahari soyayyan mu bata fara yau ba ta samo asali ne da kyakyawan fahimta kulawa da kudirin rayuwa tare cikin jituwa a tsawon lokaci mun yi mafarkin wannan rana da zamu kasance a gaban iyalan mu da abokai mu furta alkawarin soyayya da biyayya ga juna murungumi sabon babi a rayuwan mu da zuciya ɗaya zamu fara ɗaura aure da za’a yi adu’o’I domin neman albarka daga nan kuma za’a cigaba da shagalin biki cke da dariya, nishaɗi da murnan haɗuwar iyalai lokaci ne da zamu bayyana godiyan mu da dukan waɗanda suka kasance tare a wannan tafiyar, kamar yadda rana ke haskaka sararin samaniya, dare ke lullube duniya da sanyin natsuwa muna fatar soyayyarmu zata kasance haka mai cike da zafi da kwanciyar hankali mai ɗorewa da karfafa juna, wannan aure namu ba kawai alkawari bane alama ce ta soyayya na gaskiya da fata mai kyau a gaba, zamu rayu tare mu ciyar da junan mu da kauna.

Wuraren ibada, a duniya gaba ɗaya mutane suna da wurin ibada daban-daban wanda suke ziyarta don yin adu’o’I ibada ko kuma neman kusanci da uban giji, a Nijeriya kamar yadda yake a wasu sassan duniya ana samun wuraren ibada na addini ne daban-daban kowane yana da tsari da al’adunsa na musamman, masalatai a musulunci masalaci shine wurin ibada a nan ake sallar jan’i karatun alkur’ani da sauran ayyukan addini akwai manyan masalaci a Nigeriya kamar masalacin juma’a na Abuja da masalacin Sultan Bello a kaduna, masalatai suna da matukar muhimmanci a rayuwan musulmi domi suna zama cibiyar taro da ilmantarwa, chochi-chochi a kiristanci ana yin ibada a chochi a nan ne kiristoci ke taruwa da adu’a wa’azi da rera waƙoƙi yaɓo ana samun manyar chochi kamar Reedem christain Church of God, Living Faith Church, Chochi-Chochi suna taka muhimmiyar rawa wajen haɗin kai da rayuwan zamantakewa, majami’u da wuraren ibada na wasu addinai kananan al’umomi yahudawa suna da majami’u da suke gudanar da addu’o’insu da karatu na attaura, haka kuma wasu addinai kamar Hindu suna da majami’u wanda mabiya ke gudar da ibadunsu, wuraren ibada ba kawai wurin yin sallah ko addua bane sune wuraren haɗin kai ilmantarwa da tallafi ga al’umma a nan ne mutane ke taruwa don samun kwanciyar hankali da shiriya.

Banbanci tsakanin ɓangaren gwamnati da ɓangaren masana’antu, a cikin tattalin arzikin kowace kasa akwai manyan ɓangarori guda biyu dake tafiyar da ayyukan yau da kullum ɓangaren gwamnati da ɓangaren masu zaman kansu kowanan su yana da rawar da yake takawa da fa’idoji da kuma kalubale, mene ne ɓangaren gwamtani? ɓangaren gwamnati shi ne wanda gwamnati ke tafiyarwa domin samar da hidindumu ga jama’a ba tare da neman rib aba wannan ya haɗa da makarantu na gwamnati, Asibitoci na gwamnati, ma’aikatun gwamnati kamar ‘yan sanda, sojoji da ma’aikatan shari’a, kanfanonin gwamnati kamar NNPC da PHCN, fa’idojin ɓangaren gwamnati ana bayar da hidima ga kowa ko yana da kuɗi ko babu akwai tsayayen albashi da kariya ga ma’aikata, ana samar ga ayyuka da suka shafi jin daɗin jama’a, kalubalan gun gwamnati akwai cin hanci da rashawa a wasu lokuta, yawanci ana samun jinkirin biyan albashi, wasu ayyukan basu cika da inganci ba. Mene ne ɓangaren masana’antu? ɓangaren masana’antu masu zaman kansu shi ne wanda ɗan kasuwa ko masu zuba jari ke mallaka da tafiyarwa domin samun riba, wannan ya haɗa da kanfanoni masu zamar kansu kamar MTN, Dangote, da Zenith bank asibitoci masu zaman kansu, makarantu masu zamar kansu, fa’idojin ɓangaren masana’antu yana karfafa tattalin arziki da samar da ayyukan yi, yawanci yana da ingantatun ayyuka da service, albashi yana da kyau a wasu kamfanoni, kalubalen masana’antu ana sa ran aiki mai yawa daga ma’aikata, wasu ma’aikata na fuskantar rashin sayayyen kariya, yawanci ana bukatar kuɗi don samun service daga kamfanoni masu zamar kansu.

Makasudi da muhimmancin sadarwar jama’a, sadarwar jama’a hanya ce ta isar da saƙo daga mutum ɗaya ko kungiya zuwa ga mutane da yawa ta amfani kafafun watsa labarai kamar rediyo, talabijin, jaridu da internet wannan fasaha tana taka muhimmiyar rawa a zamantakewa siyasa, ilimi, da cigaban al’umma gaba ɗaya, makasudin sadarwar jama’a isar da bayani ana amfani da sadarwar jama’a wajen sanar da mutane abubuwan dake faruwa kamar labarai, dokoki, da sabbin tsare-tsare, ilmantarwa ta kafafen sadarwa mutane na koyan sabin ilimi, fasaha da dabaru, nishaɗi ana amfani da fina-finai, waƙoƙi da shirye-shiryen talabijin don nishaɗantar da jama’a. Inganta tattalin arziki ‘yan kasuwa da kanfani suna amfani da tallece-tallace don inganta kasuwancin su, karfafa al’adu da addini ana yaɗa al’adu, addinai da ɗabi’u ta kafafen sadarwa don ajiye tarihinsu, karfafa siyasa ana amfani da sadarwa wajen yaɗa manufofin gwamnati da tattaunawar tutiyar siyasa. Muhimmancin sadarwar jama’a gina fahimta da haɗin kai a tsakanin mutane da kasashe, saukaka sadarwa tsakanin shuwagabanni da jama’a yakar jahilci da rashin sani ta hanyar koyar da mutane, taimakawa wajen gaggauta cigaba a fannoni kamar ilimi lafiya da kasuwanci, kawo canji ta hanyar watsa dake ilmantara ga mutane kan rayuwa mai kyau.

Alamomin shugaba mai mugun halayya, shugaba mai mugun hali yana iya dagula rayuwan aiki rage gwazo da haifar da damuwa ga ma’aikata, ga wasu manyan alamomi da ke nuna shugaba mai guba rashin girmamawa da wulakanci yana cin mutuncin ma’aikata ta hanyar faɗa ko raini bai damu da ra’ayin wasu kuma yana nuna isa yana da ɗabi’an wulakanta mutane a gaban wasu, rashin adalci da son kai yana fifita wasu akan wasu ba tare da dalili ba bai cika jin korafi ko bukatun ma’aikata ba, yana ɗaukan gwazon wasu a matsayin nasa, rashin bayar da umurni mai gaskiya, baya bayana abubuwa da yake so a sarari, yana canza ra’ayi akai-akai ba tare da hujja ba, yana ɗaura laifin gazawansa akan ma’aikata, rashin jin karfin ma’aikata, yana bayar da ayyuka fiye da karfin ma’aikata, mai damu da jin daɗin aiki yana so ayi aiki ko da ana wahala, bai cika yaba da gwazon ma’aikata ba, tsoratarwa da barazana yana amfani da tsoro da barazana wajen sarafa ma’aikata, yana yi wa mutane tayin kora idan basu bi dokokinsa ba, yana hana mutane damar faɗin gaskiya, rashin taimako da goyan baya, baya kare ma’aikata idan an zalunce su, bai cika bada horo ko shawarwari don inganta su ba, yana hana cigaba ko habakar ma’aikata.

Saukaka ka’idojin inganta kanka, kasance mai koyi koyan sabbin abubuwa yana kara bunkasa rayuwa, karanta litattafai, raurari shawarwaro kuma nema ilimi daga goggagu, ka saita manufa, saita burinka masu ma’ana da hanyoyin cinma su, ka rarraba su gida-gida domin samun nasara cikin sauki, aiki da hinma kada ka jira cikakkiyar dam aka fara daga inda kake, juriya da jajircewa suna haifar da cigaba, kiyaye lokaci, lokaci babban abu ne kada ka bata shi akan abubuwan da basu da amfani, ka tsara ayyukan ku yadda ya dace, kula da lafiya jiki mai karfi yana taimakawa wajen samun kwanciyar hankali, ci abinci mai kyau, yi motsa jiki, kuma ka tabbatar da isashen bacci, kasance mai kyakyawan mu’amala, hulɗa da mutane yana taimakawa wajen samun nasara ka koyi jin mutane gairmama su da kaucewa husuma, ka guji tsoro da toka baya kada tsoro ya hana ka yin abu, idan ka faɗi ka tashi ka gyara, duk wanda bai gwada ba, ba zai san abunda zai iya ba, inganta tunani, ya kasance mai kyau da fahimtar abubuwa cikin zurfi, kuji yanke hukunci da gaggawa, kula da tattalin arziki, koyi yadda ake kasha kuɗi da hankali, ajiye kaɗan don makoma, ka kaushe wa bashi da bai da amfani.

Bacci, muhimmancin sa da yadda ake inganta shi, bacci wani muhimi ne na rayuwa wanda yake taimakawa wajen samun lafiya natsuwa da gwazo yana ba jiki damar hutu da sake sabunta ƙwayoyin halite, muhimmancin bacci inganta lafiya bacci yana taimakawa wajen daidaita hawan jinni rage hatsarin zuciya karfafa garkuwar jiki inganta tunani da kaifin kwakwalwa, bacci yana taimakawa wajen tunawa da abubuwa haɓaka kwakwalwa da rage mantuwa, kawo natsuwa da rage damuwa, rashin bacci yana iya hadasa damuwa da hauhawan jinni, isasshen bacci yana hana haka, karfafa karfin jiki idan mutum yana bacci mai kyau jiki yana sake damar sabuntawa wanda ke taimakawa wajen haɓaka kuzari, inganta nishaɗi da rayuwa, mutum yakan samu isasshen bacci yana jin daɗin rayuwa yana yin ayyukan sa cikin walwala da kuzari, hanyoyin samun bacci mai kyau, tsara lokacin bacci ka dinga bacci a lokaci guda kowace rana don jiki ya saba, kuji amfani da wayan salula kafin bacci, haske daga wayoyi yana kwakwalwa sakat, sinadaran bacci cin abinci mai sauki kafin bacci, kada aci abinci mai nauyi kafin kwanciya domin haka yana iya hana bacci mai kyau, yin wanka ko karanta littafi yin wanka da karanta litafi suna taimakawa wajen kwantar da hankali kafin bacci, ka kuji bacci da rana da yawa, bacci da rana da yawa yana hana samun bacci mai kyau da dare.

Kwarewar zamantakewa da kowa ya kamata ya sanni, kwarewar zamantakewa suna taimakawa wajen gina kyakkawar hulɗa da mutane samun damar fahimta da inganta rayuwa ga wasu muhimman kwarewar da kowa ya kamata ya malaka, sauraro da hankali kasancewa mai sauraron mutane ba tare da kasesu ba, fahimci abun da suke faɗa kafin ka bada amsa, nuna sha’awa ta hanyar kallan mai Magana, kyawawan Magana da bayyana ra’ayi, yin Magana da natsuwa da gaskiya, kada kayi yawan faɗan Magana babu tunani, bayyana ra’ayi cikin ladabi da fahimta, yin gaisuwa da kula mutane gaisuwa tana karfafa zumunci da mutant juna, kula da yanayin mutane, kada kayi maganar da zata bata musu rai, kasancewa mai kyakyawan fuska yin amfani da murmushi, kalan ido da nuna natsuwa yayin Magana, kada kayi ta kalla waya ko wani abu yayin da ake maka Magana, kula da hankalin jama’a, fahimci yadda mutane ke ji kuma kabi dasu da tausayi kada kayi gwazo wajen tsama baki a matsalolin mutane ba tare da izini ba, kwarewa wajen cin gaba da zance, kasan yadda ake fara hira da cigaba da it aba tare da zama mai gundura ba, koyi tambayoyi masu yuhuwa masu yawa da suna iya sanya mutum san rashin jin daɗi.

Matakan tafiya, tafiya wata gagaruwar gwarewa ce da mutum ke koya tun daga yarinta, akwai matakai daban-daban da ake bi kafin mutum ya iya tafiya da karfi, hawan ci wannan shi ne na farko inda zarirai ke kwanciya a ciki suna motas hanaye da kafafu wanda ke taimakawa wajen karfafa tsokokin baya da wiya, yin kurin rarrafe a wannan mataki jariri yana fara juya cikinsa daga gefe zuwa gefe bayan lokaci yana fara rarrafa rarrafe ko dai da cikinsa ko da gwiwuwi ta tafin hannu, tsayawa da taimako yara suna fara jan kansu daga kasa suna tsaya da taimakon abu kamar kujera ko bango wannan yana karfafa tsokokin kafafu da kwarewan daidaita jiki, yin tukankaho a wannan mataki yaro yana rike da kayan ɗaki yana tafiya a hankali yana koyo yadda zai rike daidaituwar sa kafin ya iya tafiya shi kadai, matakin tafiya a karshe yaro yana iya ɗaga kafafu ba tare da rike komai ba a farko yana tafiya da sauri koda karkarto amma daga baya yana samun daidaito, tafiya cikin kwarewa yaro yana tafiya cikin kwarewa yana iya saurin tafiya ko gudu yana iya gangarawa daga matakala ko hawan kan kananan abubuwa.

Hanyoyin rage damuwa ga ma’aikatan gaba, ma’aikatan gaba suna fuskantar matsin lamba da damuwa fiye da yawancin mutane saboda nauyin aikin su a wasu hanyoyin da zasu iya amfani da su don sarafa damuwa da kiyaye lafiyar jiki da damuwa, yin nunfashi da hankali yin dago nunfashi cikin natsuwa na taimakawa wajen rage tashin hankali, yin nunfashi a hankali yana rage hawan jinni da damuwa, tsara lokaci da kyau, ayyuka su kasance cikin tsari domin kada su taru su haifar da matsin lamba, fara da mafi muhimmanci da bada hutu tsakanin ayyuka, samun isasshen hutu da bacci bacci mai kyau yana taimakawa wajen rage gajiya da inganta kwakwalwa, guje wa amfani da wayoyi kafin kwanciya don samun bacci mai inganci, cin abinci mai gina jiki guje wa cin abinci marasu kyau wanda zai iya kara damuwa kamar su abinci mai yawan sigari da mai cin abinci mai wadatacen sinadarai kamar su kayan lambu da kayan itatuwa na kara kuzari da rage gajiya yin aiki tare da tawaga yin aiki tare da abokan aiki na rage matsin lamba raba damuwa da neman taimako daga wasu yana sa aji sauki yin aiki da ruhi da jiki yin addua, zikirai ko tunani cikin natsuwa yana taimakawa wajen kwantar da hankali gujewa damuwa ta hanyar mai da hankali kan abubuwa dake cikin iko.

Ɗalibai a aji, a cikin aji ɗalibai suna tattare domin koyan sabbin ilimi da kwarewa wannan wuri ne da ake samun haɗin gwiwa tsakanin malamai da ɗalibai inda kowa ke kokarin fahimta da cimma nasara, muhimmancin ɗalibai a aji ɗalibai sune tushen ilimi kuma sune ginshikin makoman al’umma suna koyar darusa daban-daban kamar lissafi, kimiya, tarihi da harsuna, aji na taimaka masu wajen inganta tunani da fasahar warware matsaloli, halayan ɗalibai a aji, wasu suna sauraro cikin natsuwa, suna rubuce-rubuce don fahimtar darasi wasu suna tambayar malamai domin Karin bayani akwai waɗanɗa ke son yin aiki tare da abokan karatu don warware matsaloli wasu na iya jin tsoron tambaya amma tare da karfafa gwiwansu suna buɗe zuciya gunmuwar malami, malami yana jagorantar tattaunawa da bayar da bayani yana karfafa ɗalibai suyi tunani da kansu yana amfani da misalai da labarai don saukaka fahimta, abubuwan dake da tasiri a aji ko a cikin karatun ɗalibi, yanayin aji idan aji yana da kyakyawan tsari da isasshen haske yana taimakawa wajen koyarwa kayayyakin koyo littatafai, allo, computer, bidiyo suna saukaka fahimta, haɗin gwiwa lokacin da ɗalibai suka yi aiki tare suna koyar fahimtar juna da warware matsaloli.

Tattaunawa kan ayyukan gida, Aisha, kai Musa ka gama aikace-aikacen gida kuwa? Musa, ba tukuna ba har sai yanzu na wanke kwanuka, ke fa? Aisha, na riga na share ɗakin zama na goge teburi kuma na gyara litattafai, Musa, haba kin yi aiki sosai, amma ai akwai sauran aiki da yawa, Aisha, haka ne amma idan muka raba aiki zamu gama da wuri, Musa gaskiya ni zan wanke kwanuka sannan zan share kishin, Aisha shi kena ni kuma zan goge tagogi da falo kuma ta goge kujeru, Musa bayan nan kuma akwai tufafin da za a sa a wanke wa zai yi hakan, Aisha zan taimaka wajen wanke tufafin amma kai ne zaka shanya su, Musa ai babu matsala bayan an gama wanki sai mu gyara haraban gidan tare, Aisha daidai amma kana ga bai kamata mu manta da ɗakunan kwana ba, Musa haka ne ni zan gyara gado na da share ɗaki kuma da saka mayafi akan katifa, Aisha ni kuma zan saka zanin gado sabo da share gurin sannan na ajiye tufafi a cikin akwati, Musa wannan yana da kyau idan muka gama sai mu duba ko akwai abinci a kishin, Aisha haka ne ina jin yunwa, idan babu abinci zamu iya dafawa, Musa gaskiya ne amma sai mun gama duk aikin gidan tukuna, Aisha to mu hanzarta idan bayan haka sai mu huta da shan lemu mai sanyi, Musa haka ne bayan mun gama zamu huta muyi hira ko muyi kallo.

Malami a jikin aji, a cikin aji malami yana da muhimmiyar rawa wajen ilmantar da ɗalibai da shirya su domin makomar su, yana tsaye a gaban allon rubutu yana bayani cikin hikima da fahimta yana amfani da litattafai zane-zane da tambayoyi don jan hankalin ɗalibai da fahimtar da su, ɗalibai suna zaune kujerun su suna sauraro da kulawa suna ɗaukan bayanai a litafansu wasu kuma suna tambaya idan basu fahimta ba malami yana da hakuri da juriya, yana bada misalai masu sauki domin duk ɗalibai su fahimta ko da matakin fahimtar su daban-daban ne a wasu lokuta malami yana yin tambayoyi don tabbatar da cewa kowa ya fahimci darasi wasu daga cikin ɗalibai suna da kuzari suna ɗaga hannu don amsawa yayin da wasu ke jin kunya suna bukatar Karin bayani malami yana karfafa kowa yayi kokari yana taimakawa wanda ke da bukatar taimako, baya ga koyarwa malami yana lura da halayen ɗalibai yana sa ido kan wanda suke bukatar kulawa na musamman, yana karfafa su da yin adu’o’I kafin su fara karatu, yana koya masu darusa masu muhimmanci kamar ɗa’a girmamawa da aiki tare. A karshen darasi malami na iya bada aikin gida ko tambayoyi don suyi aiki da su a gida.

Koyar da yara kulawa da dabbobi, koyar da yara yadda zasu kula da dabbobi yana da matukar muhimmanci domin yana gina alhakin rayuwa da tausayi a garesu, idan yaro yana da dabba a gida yana koya yadda ake nuna kulawa kauna da alhakin kula da wani abu daban da kansa, fahimtar bukatun dabba yara su fahimci cewa kamar yadda suke da bukatu haka babbobi ma suna da bukata suna bukatar abinci mai kyau, ruwa mai tsafta, wuri mai tsafta da kwanciya da kuma lafiya, ciyarwa da sha ana koyawa yaro cewa dabbobi zasu iya nemo ma kansu abinci ba don haka yana da kyau su tabbatar da cewa dabba tana samun isasshen abinci ruwa a lokaci mai dacewa, tsafta da lafiya yana da muhimmanci a koya wa yara muhimmanci tsafta ga dabbobin su misali tsaftace wuri da suke kwana wanke su idan ya zama dole ku ringa kula da lafiyar su ta hanyar kaisu likitan dabbobi idan suna fama da wata matsala, wasanni da shakatawa dabbobi na bukatar motsa jiki kamar yadda mutane ke bukata ana iya koya wa yara suyi wasa da dabban su kamar su fita da kare yawo ko su buga kwalo da ita ko kuma su samar wa kenwa da wasu kayan wasa.

Manyan addinai biyar na duniya. A duniya akwai addinai da dama amma akwai wasu wadanda suka fi yawan mabiya kuma suka fi shahara. Waɗannan su ne, kiristanci, kiristanci su ne addini da ya fi yawan mabiya a duniya, an kafa shi bisa koyarwar annabi yesu Almasihu littafinsa mai tsarki shi je injila. Mabiya wannan Addinin suna yi ibada a coci kuma su yi imani da Allah ɗaya da kuma yesu a matsayin mai cetonsu. Muslunci shi ne addini na biyu mafi yawan mabiya, an ƙafa shi ne biya koyarwar Annabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallama. Littafinsa mai tsarki shi ne Alkur'ani. Mabiya wannan Addini suna yin ibada ne a masallaci, sun bautar Allah ɗaya kuma su bin koyarwar manzonsa. Hindu addini ne da ya fi shahara a ƙasar India ba shi da wanda ya kafa shi a bayyane kuma yana da littafai masu tsarki kamar Bilas da Bagabat gita. Mabiya hindu suna bautar gumaka da yawa kuma suna yin ibada a haikalinsu. Bhuddanci, bhddanci shi ne addini daga Bhudda ya kafa a kasar India kusan shekara ɗari biyar da suka wuce. Littafinsa na tsarki shi ne Frifataka. Mabiya wannan Addini suna ƙoƙarin cimma Irbana wato matsayi na tsarkakq sa kwanciyar hankali. Suna yin ibada a haikalin bhudda. Yahudanci addini ne da aka ƙafa bisa koyarwar Annabi Musa. Litattafinsa shi ne Taurat. Mabiya wannan Addini suna yin ibada a majami'a kuma suna bin dokokin da Allah aika ta Annabi Musa.

Fa'ida da ƙalubalen kasuwanci da kanka, Kasuwanci da kanka yana da fa'idoji masu yawa. Amma kuma yana da kalubale dake buƙatar shiri da jajircewa, ga wasu daga cikin fa'idojin na ƙalubale na dogaro da kai wajen neman arziki. Fa'idojin da kanka, 'yanci da ci gashin kanka ba za ka dogara ga wani uba ba, kana da damar tsara lokacin ka yadda kake son gudanar da aikinka. Samin babban riba, idan kasuwancinka ya bunkasa za ka iya samun kuɗi da suka fi na albarshi aiki a ofis. Aiki da sha'awa, kana da damar yin abunda kake so kuma kake da sha'awa akan sa wanda zai iya ba da gamsuwa da kwanciyar hankali. Dama ta girma, idsn kasuwancinka ta sama ci gaba za ka iya faɗaɗa shi ka ɗauki ma'aikata kuma ka zama shugaba mai tasiri. Damar aiwatar da sabbin ra'ayoyi. Sabida kai ne kake jagora kana da ikon gwada sabbin dabaru da kirkire-kirkire ba tare da yin aikin gwamnati ko na kamfanoni ba. Ƙalubalen kasuwanci da kanka, rashin tabbacin kuɗi. Idan ba ka da isassun kwastamomi za ka iya fuskantar wahala wajensamun kuɗin Shida. Yawan aiki da damuwa Saboda kai ne ka ke jagoran duk alhakin nasara kk faɗuwa yana kanka cikin kasuwanci wahalar samun bayar da tallafi, sau da yawa masu kasuwanci suna fatama da Matsalar samun jari daga banki ko masu zuba jari. Kuka da komai kai kadai idan ba ka da ma'aikata kai ne ke kila da komai. Rashin fa'idar ma'aikata.

Muhimmancin yanayin tunanin a harkar 'yan sanda. Aikin ‘yan sanda ba kawai kare doka da oda ba, amma yana buƙatar daidaitaccen yanayin tunanin domin gudanar da aiki cikin adalci da ƙwarewa. Ga wasu muhimman abubuwa da suke yadda daidaitaccen tunanin ke taka rawa a aikin 'yan sanda. Adalci da tausayi, 'yan sanda suna fuskantar mutane daga kowane irin yanayi da wanɗanda suka aikata laifi da waɗanda ke bukatar taimako. Don suna da tunani mai ƙyau za su yi aiki tare da tausayi da adarci ba tare da bambanci ba. Haƙuri fa kama kai, ɗan sanda na buƙatar hakuri musamman a lokacin da ake fuskantar matsaloli masu wahala, rashin kamun kai na iya haifar da tashin hankali da yanke shawara mara ƙyau. Samun ƙarfin guiwa da natsuwa, yayin da aikin 'yan sanda ke cike da hadari da matsin lamba ya a da muhimmanci su kasance da karfin guiwa da natsuwa domin su yanke hukunci mara ƙyau a cikin gaggawa. Zaman Lafiya da jama'a, idsn yan sanda suna da zaman lafiya za su fahimci aikinsu ba wai kawai kama masu laifi ba har ma da gina dangantaka da al'umma wanda zai rage tashin hankalinsu da jama'a.

Muhimmancin biyan haraji, biyan haraji na da matuƙar mahimmanci ga ci gabn kowacce ƙasa. Haraji shi ne tushen kuɗaɗe da gwamnatin ke amfani da su wajen samar abubuwan mare rayuwa da gudanar da ayyukan ci gan kasa. Ga wasu daga cikin dalilan da suke nuna muhimmanci biyan haraji ga rayuwa. Harajiyana taimakawa wajen gina hanyoyi gadan ruwa, asibitoci, makarantu da sauran abubuwan mare rayuwa dake amfanar jama'a gaba ɗaya. Inganta ilimi da lafiya, gwamnati na amfani da kuɗaɗen haraji wajen gina makarantu, biyan malamai da samar da littattafai da samar da kiwon lafiya da tahanyar samar da asibitoci magunguna da kayan aiki lafiya. Kariya da tsaro, rundunar 'yan sanda da sojoji da sauran hukumomin tsaron suna samun tallafi faga haraji domin kare rayuka da duniyoyin ‘yan ƙasa. Taimakon talakawa, gwamnati na amfani da haraji wajen tallafa wa gajiyayyu ta hanyar tallafawa kiwon lafiya, ilimin da sauran shirye-shiryen jin ƙai. Inganta tattalin arziki, idan mutane suna biyan haraji yadda ya kamata gwamnati za ta sama damar zuba jari a fannoni daban-daban da ke bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi. Ayyukan gwamnati, duk wasu ayyukan gwamnati da gyaran wutar lantarki da samar daruwan sha da kula da tsaftar muhalli ana tafiyar da su ne daga kuɗaɗen haraji.

Muhimmancin wasanni, wasanni ba kawai nishaɗi ba ne suna da matukar muhimmanci ga rayuwa ta jiki kwakwalwa da zamantakewa, ga wasu manyan dalilai da ke nuna muhimmancin wasanni, kiwon lafiya wasanni na taimakawa wajen rage kiba, karfafa tsoka da inganta lafiyar zuciya, yana taimakawa wajen hana cututtuka kamar hawan jinni, ciwon sigari da bugun zuciya, lafiyar kwakwalwa da rage damuwa yin wasanni na rage danniya da damuwa, yana karo nishaɗi da kwanciyar hankali hakan yana taimakawa kwakwalwa wajen aiki da kyau karfafa haɗa kai da abota wasanni na koya mana yin aiki tare da mutane da fahimtar zuna yana karfafa zumunci da haɗin kai tsakanin al’umma yana karfafa hazaka da juriyar rayuwa idan mutum yana yawan yin wasanni yana koyar hakuri da juriya domin yana koyi da nasara da rasa nasara ba tare da faɗiwar gwiwa ba. Samar da ayyukan yi a yau wasanni sun zama babbar masana’anta dake samar da ayyukan yi ga ‘yan wasa, malamai masu horarwa, likitocin wasanni da sauran masu ruwa da tsaki, inganta ilimi da hazaka wasanni suna taimakawa ɗalibai wajen gwarewa a fannin karatu ta hanyar koyar da su dabarun mayar da hankali da daidaita rayuwa inganta sun a kasa a duniya, wasanni suna kawo alfahari ga kasa.